Niraba n laɣam ʒiya bi ni ʒiya maa bi ŋmɛrila binkumda lunsi bɛ dinni ka daligi biɛni ka paɣa so so chinchini o nyoɣu ka zaŋ yɛri n niŋ o nuuni ka shɛli bɛ o nyingoli ni ka o zaŋ tani n bob o zuɣu

Ʒiɛɣu n ʒɛ ka woya ka n doya ka da kabisa bɛ dinni ka tani ʒiɛ doya ka tia waɣala doya ka sagbani sabila ka di bɛ dinni ka yili ka di wurim wurim bɛ di puuni